daani ka loori nima chana ka daadama gba zaya ka polin' paɣa be daadama maa ni daadama maa ŋmɛrila nangbuni kpeeni ka zaya maa bɛ pam nyɛla paɣaba ka bɛ biɛla nyɛ dabba.

Salim gburiba n gburi bɛ salima ka mali kuriti gburili, kom puhila bɛ ni gburi salima maa shɛli maa, ka tihi pe gili bɛ nyaaŋga tihi maa pam nyɛla din kuui ka di lela mali vɔ' mama.

Zɔli m-beni, ka loorinim chana. Loori kar shɛli gba ʒi la niɛma n-chana ka loorinim maa shɛŋa nyɛ loori kura. Ka panlli zuɣu, ka bi zaŋ bin' ʒee tam panlli maa zuɣu.

Tiŋa puuni ka Jiranbiisa viɛlli bɛ tiŋa maa ni Jiranbiisa maa kala nyɛla zaɣa piɛlli ka daadama ban zooyi yaɣari palli daadama maa pam nyɛla paɣaba ka bi pam lahi nyɛ dabba tiŋa maa puuni bi mali saanbɔd nim ka bɛni.

loori nima m beni loori nima maa nyɛla dibaawobu ka dibaayi nyɛ zaɣa dozim ka sheŋa nyɛ zaɣa piɛla ka sheŋa mi gabi zaɣa piɛla mini zaɣa ʒehi ka do'so zaya n tabi dikpini ka loori nima maa doli bɛ soli soli maa nyela ziliji naba

Daadama n ʒiya bɛ yela Kali nema ka bi shɛba ye gɔɣa ka gbubi ambirila Kara n zaŋti bɛ maŋsi ka ya shɛŋa bɛ be nyaaŋa ni tihi

Ashibiti puuni ka paɣaba ata bɛni nɛsi maa gbubi la bia m mali o suaŋda ka shɛriti pa bi tɛɛbuli ka kapu nima gba tami tɛɛbuli maa zuɣu ashibiti maa puuni nyɛla buluu.

goota gbini ka bia ʒia bia maa nyɛla bidibga n ye niɛn'ʒiaɣu ka saɣari kuli pali goota maa puuni ka daadam sheba gba doli goota maani kanna yili chera zala goota maa gbini.

Daadama n-vari tabi chana. Niriba ata ni bia bɛ nyɛla paɣiba ka dabba ayi gba pahi bɛ zuɣu. Dabba maa yino nyɛla sooja ka vari ba ka bɛ kumda.

duu puuni ka kuɣu zaya ka kuɣu maa nye zaɣ'vakahili ka dupolibila tam di zuɣu teebuli nyɛla din za kuɣu maa tooni ka binyɛra tam teebuli maa zuɣu fulaawasi nyɛla din za duu maa luɣ'shɛli ka shɛŋa mi yiliya ka anfoonima yili dikpuni maa

Yil' viɛlli dim bi yoli m-beni ka daadama ʒi loori zuɣu n-gɔbi chinchina ni bɛ bia ka baa za loori maa gbini n-dabi daadama maa sani.

isa-lingbiriba m-be salima gbibu shee bɛ zooya pam bɛ shɛba pilila zipila ka shɛba bi pili zipila bɛ malila taha ka di zaya ka do' so gba zaya ka ye neem' piɛla ka so jinjam ŋmaa- sali-ngbiriba maa shɛba malila mashin- ka za mashinnima maa gbuni

Yiya ayi n bɛni ka zaɣi yini yɛ zaɣi piɛlli ka zaɣi yini mi yɛ kala shɛli dabam ka tihi bɛ di puuni tihi maa shɛŋa yɛla din za palli zuɣu ka shɛŋa mi tabi yili maa paɣa gba gbubi la baa n mali baa maa chɛni o chɛndi shɛɛ.

Goon'waɣinli ka bɛ me ka tihi za gooni maa gbuni ka yili shɛli gba zaya ka peenti zaɣ'piɛlli salo pam ʒila tia maa gbunni bɛ pam lula dabba.

Yili n zaya ka yili maa du shɛŋa nyɛ du kpula ka bihi zi baaji nima n yiri a bihi maa nyɛla bihi anu ka chɛchɛ baɣi du kurili maa ka bi ko kawona yili maa yɛanga.

Paɣiba n zaya kabi zi ziya ka shab pili waluri, ka yinɔ Kpab biya, ka tihi be bi nyaaŋa, tihi maa. gbuni ambirela nim benimi.

Tiŋpuuni ka jirambisa be tiŋ maa nudirigu polo ka jirambisa sheli lahi be tiŋ maa nuzaa polo tiŋmaa puuni jirambisa maa polo tihi biɛnimi ka daadam sheba gba zaya n gbibi filaaki ka zabra.

Palli zuɣu ka daadama be ka ŋun be bɛ tooni maa gbubu sipiika m-mooni molo ka daadama maa shɛba diri fiila bɛ ban zooi nyɛla dabba ka paɣ’yino be bɛ ni

paɣa n be Jaara ni Jaara maa kala nyɛla zaɣa piɛli ka pompi nim be jaaramaa puuni ka gasi silinda nim gba beni ka mŋana tam mŋana tambu shɛɛ Jaara maa ni.

Daa loori n chana ka do'so ʒi kɔba zuɣu n tam loori maa zuɣu ka paɣ'ba gba chana paɣa yino gbubila vurila o bia nuuni ka yino nyaɣi o bia ka yinga mi ʒi bɔɣisi ka binyɛra bɛ dini